Oombanga yoNedbank otayi tseyithile aayakulwa ye kutya oofuto dhomayakulo goombanga otadhi ka gwedhelwa okuza momasiku gabe gaMaalitsa omayovi gaali nomilongo mbali nane onke aantu oya pumbwa okukala ya pyakathana noshimaliwa shawo.

OBank Windhoek osho oshitayi shombaanga shono shili mo Namibia ano ehala mpoka aantu haya vulu oku patulula okambo kombaanga noya vule oku pungula iimaliwa yawo oho vulu oku patulula okambo kombaanga yopaumwene nenge yo paunangeshefa.

OFNB otayi gandja oompito dhoku sindana iinima iinene itatu, muule woomwedhi dhili ndatu, mbyoka tayi landula: ondjambi yoshimaliwa shi thike pomayovi geli gatatu nomathele gatano, tashi tulwa moshiketha shoye shoku pungula, olekitopa nenge okakompiuta ko kokashako nenge otablet, okakompiuta okashona ko koonyala. Opo wu kale noku sindana, owu na oku longitha okaale koye nenge embo lyoye lyokoFNB, momukalo ngoka gwa dhengela endhindhiliko kombaanga.

Net bank no the Namibian news paper cup, otayi hiya iitipolwa ayihe yaNamibia yikale yagongala pokapale kaOutjo muule wo paasika opo ku ta like ko kutya olye taka kwata ondjambi yotango momaudhano getanga, ano ota kupulwa kutya oshitopolwa oshipi tashi kala oshipuna nenge tashi dhenge po iitopolwa yilwe moshilongo, ano tashi ningi kombinga yo yetanga lyokoompadhi.

Avo super shop, oshitopolwa she hangano lya Nedbank otashi tseyitha kutya pethimbo lyEtitano lya luudha, ano o black Friday, aantu oyena oompito dho kulanda iikwamatululi yo paungomba ngaashi oongodhi nooComputer ko mbiiha unene.

Ombanga yaFNB moNamibia ohayi vulu oku kugamena una waponokelwa kaayenda inaya hiwa ano aafuthi mboka haya yugu aantu iimaliwa. Ohaya vulu wo oku kuthapo oshinakugwanitha shokufuta iinima mbyoka ya yakwa po nenge ya yonagulwa po. Oshinyangadhalwa shika otashi ti ngele owatelwa ongulu nenge iinima yoye ya yakwapo egwedhelo lyo FNB otali vulu oku kwathele opo wu mone iinima yoye iipe nenge yekufutile iinima yoye mbyoka ya yonuka po.